daganna maate maati yitaatera ,daganna maatete yinaytera xaphooma gobbate giddoonni kalqete heedhanno mannu kiiro dagate yineemmoha ikkanna, maatete yineemmo woyte kayinni mittu mini giddonni hee'rannoha xaphoomu mannu kiiro kultanno yaate.

daganna maate yinanni wote dagate yaa xaphooma mannu kiiro kalqete hundaanni woy mitte gobbara heedhannota ikkitanna, maatete yineemmoti kayiinni mittu mini gidoonni heeranno manna ikka leellishshanno.

maxaaffate yinanni woyiite addi addi egennote bu'a ikkite nabbawawoohu woy xiinxallawoohu giddosenni haammatare rosannota ikkite tinino manchi beettita buqqee lossate lowo qeecha afidhinota ikka.

Murote yineemmo woyiite bushshu giddo fultannota ikkite tinino darchose intannita ikkite manchi beetti heeshsho keeraanchimmara ikko saadate sagalimmate horonsirate dndiinannite yaate.

ijaaraho yaa mayyaate yitaatera ijaaraho yaa hala'lado mine lowo horo aara hende mootummate deerrinni lowo woxe fushshine minnanni mine ijaaraho yinanni.

daganna maate la"inohunni xawisate daga yaa mitte gobba woy kalqete giddo heedhannota mannu kiiro baala xaphi asse amadawooha ikkanna maatete yinayii woyiite kayiinni mittu mini giddoonni heedhannota xaphoomu mannu kiiro hanqaffanno yaate.

borrote uduunne yinanni woyiite borrote uduunni yaa borrote horora horoonsi'nayiiha ikke kuriuuno borro borreessinanni woraqata borreessinanni biire borrote uduunne yine woshshinanni.

mininna biirote uduunne yineemmo woyte mini uduunne yineemmohu mine ofollinanni barccima intanni sagale hurbaaxxinanni sayine waa angay bircciqqo biiroyhu kayi addi addiyi biirote horoonsi'nayi maashshinubba computerubba ikka leellishshawo

Murote yineemmo woyte addi addi murote dani heeranna tinino addi addi horo mannaho ikko saadate sagalimate ikko xaginateho aateni baxxittanore ikkite bushshu giddoni fultanote woyi mudhanote yaate.

Faashinete yineemmo woyiite yanna yanna agare haarurichi daannohanna hakkuno mannu hedo mnnu wodana goshooshse dikkote iima hosannohanna dikko afirannoha faashinete yine woshshineemmo

Rosoho yaa mayyate yittanotera rosoho yaa babbaxxino egenno ronsanniwa manchi beetti gowimate giddoni fule egennote widira hige shiqqi yaano gede irkisanore baalla rosoho yinanni.

agattote yinanniri addi addi agattote dani heerannoha ikkanna lawishshu garira dinbissanno agatto giddosenni alkoole amaddinota ikkitanna ti'i kayiinni shota agattooti yinanniti giddose alkoole amaddinokkita ikkase leellishshanno.

mini uduunne lainohunni xawisate ee mini uduunneeti yinanni wote mine horonsi'naniha itate ikko agate qishirate horonsi'nanniha addi addi mine afi'nanni uduunne baala mini uduunne yinanni.

hadhishshanna hadhishshaho horonsi'nayii uduune la"inohunni hodhishshaho yaa basetenni base uduunnicho ikko wolere tareesa woyi sayiisa ikkitanna konne kayiinni sayiinsanihu addi addi hodhishshu uduune woyii kamela horonsiratenniiti.

Hodhishshaho yinanni woyte basetenni base uduunicho taresa woyi iillisha ikkittanna kone kayinni hodhishshanihu addi addi hodhishshu uduunicho horonsirateniti lawishshaho kaameela horonsiratenni uduune baseteni base hodhissa dandiinanni.

Baadi xagga yinnanniti mannu akawawesinni babbaxxitino haqqu rumudda ikko daro horonsire babbaxxitino xisso sayinsete garinni buunxonnikki garinni horonsirano xagga baadi xagga yinnanni.

Hijaaraho yineemmo woyite jawa mine duuchu garinni duucha owaantera injaanno garinni minne owaante daga afidhanno garinni hlshshine minnanni mine ikka leellishshanno.

Muziiqa yinnanni woyte dimitse woyi huuro biifisate horonsi'nanniha maga'note mineno ikko babbaxewo godo'lete basera horonsi'nanniha ikke kunino huuro biifissate kaa'lano.

hara daa"atanna darama lainohunni xa'moottotera harate yaa basetenni base soorrira ikkitanna hakkiicho ha'noyiiwa la'noyiire addi addire daa"atate yinayii daramano kayiinni manchu xaadewoosirinni qa"esi agure fulate yaate.

Mini uduune yineemmohu mine qishi'neemmoha, mine angeemmoha, mine ofollineemmoha xaphi assine mini uduune yinnanna kuriuu giddonni gafirate raginni midaano bunu jawanna kuriu baalla gamba assine mini uduune yinnanni.

Loosu yaa mayatero, loosoho yinnanni woyte duuchu gari loosi heeranoha ikke kunino manchi beetti uullate heerano yanna baalanta heeshshosi woyyeesirate assirano milimilo ikka leelishano yaate, konirano duuchu loosu gari afamano yaate.

Sagalete yaa sagale yaa kalaqamu ballu mana ikko saada horonsidhanota ikite manchi beetti lophote eee herate hattono saadano lophaye ikko heerate horosidhanota ika lelishawo

elektironikisete yaa mayaate yoototera elektironikisete yaa silkeoo kompiitereoo wole woleno togoore elektironiksete yinayiiha ikkanna kurino kaayiinni addi addi horo manchi beettira aatennin afamanoreeti yaate

Murona lalote yinemo woyite ee batote gidonni fulitanotana bato mudhanore bato uyitano lalo ikite tinino adi adi horo sadate iko manaho aateni afantanoreti yate

Koattete yaanoha xawisate, koattete yaa lekkate wodhinanni caama woyi koatte ikke kunino kayinni babbaxxitino saadate goga horonsi'ne loonsannihanna lekka gufichuni gudatunni agaranoha ikka leelishano.

bunu minenna sagalete mine yinannihu bunu mini buna anganni waarinanniwa yanna sayiinsanniwa ikkanna sagalete mineeti yinannihu kayeenni sagale hurbaaxxinanni sayiinsanni baseeti yaate

Baadi xagga yaa mannu babaxitino xisora akawawessi garinni heedhano horonni horonsiranotta ikkase leelishanota ikkitenna tini manu akawawesi garini adi adi xaga baadi garinni horonsiranota leelishano yaate

daganna maate yaa dagate yineemmo woyte xaphooma mannu kiiro kalqete heedhanota ikkitanna maatete yineemmoti kayinni mittu minni giddoonni heedhanno manna woy miilla ikka leellishshanno

Ama'note yineemmo woyte manchu kalaqo ikkinohu baalunku kalaqanchisi ledo woyi kaaliiqi ledo noosi mittimma sumbesi kaaliiqi taashiranni harate harunsano doogo xawisano yaate.

Godo'lete yaa ku'u ku'uyi ledo assanno heewo babbaxxiteyo godo'lete dani nooha ikkanna lawishshaho mitte gaamo wole gaamo ledo assitannota babbaxxiteyoota lekkate kaase ikka dandawo angtae kaase ikka dandawo babbaxxiteyoota gaamo baxxine assinayiita godo'lete yinanni

Safote latishshati yinannihu daga mootimmawinni affidhano owaante ikkite kuriuno doogo caabbicho xalala anganni waa iillinokkiwa iillinshanni gara ikkinotta leelishano.

boohaarranni mereersha yinanni woyiite mannu ku'u ku'uyii ledo hasaawanni godo'lanni itanni sayiisannowanna hakkuyiira kayiinni injaanno garinni qixxeessinoonni base ikka leellishshanno

agattotte yaa mayaatero afoo agattotte yineemoti lamu garita ikkitanni tinino shota agattonna alkoolese goddose amadinota ikkitanna tenne kaayiini agattote yine woshshineemo

Ama'note yaa Mannu baallunkunni kalaqanchonsa hedanni heerano ikkitto ikkite tinino bunshetewinni hamamukkotewinni cubbu waayinni meessanetto agadhine Kaaliiqi ledo qanfanni doogo ikka leellishano.

Umu dananchi maati yinnannitera, umu dananchi uminke giddo cirre umonke gugushe uminke arrishote ikko qidu yanna qidaho reqeci yannokki gede kaa'lanonke yaate.

Daddaloho yineemmo woyte daddalu yaa hidha hirama aa amadinoha ikkanna kunino manchi beetti heerano heeshshosi e"e woyyeesirate assano milimilo ikka leelishano.

supperimarkeetete mirte yineemo woyte duuchu dani mirte afantannowa ikkite seeda yanna ba'ukkinni sholtukkinni injeessine qixxeessinanni base ikka leellishshanno.

Dagana Maate yaa, dagate yaa xaphoma mannu kiiro kalqete giddonni woyi uullate iima heeranoha hanqafanna maate kayinni mitu mini giddooni heedhano xaphomu mannu kiiro leelishano.

Seensilu mayyate yoottotera ,seensilu yaa e"ee e"ee qooxxeessa ikko mine manchu umosi biifate assirano ikkitto seensileho yinanni.

Safote latishshaati yaa moottimma dagate woyi qansootaho uyitannota addi addi soqqansho ikkite kuriuunno doogo lawinori waa lawinori caabbicho xawisi'nayiha lawinore safote latishsha yinayi.

Sumudaho yaa ma'laate ikke kunino giddosi hamatare amadino garinni qixxeesine woluno rosicho adhano garinni ayee albaani loossatu dhagguwa hate wolootu affano garinni loonse qixxeesinanni yaate.

Adawu agaraano yinanniri mootumma babbaxxeyo qooxeessira babbaxxeyo olliira daga woyi qansichu gawajjamannokki gede agarate uurrinsoonni manna ikka leellishshanno yaate

Bunu minenna sagalete mine yineemmo woyiite bunu mini buna qixxeessine mannu bunasi aganni saayiisannowanna sagalete mine kaayiinni addi addi sagalete dana qixxeessinanna mannu horonsirannowa ikka leellishshanno.

afantino gashshanooti yaa woy ku'u ko'iira gobba saayisanni gashshitanni tareesitanni abitinoreeti yaate afoo annuwano hatto yoneemori babbaxioo egenonnina worbimmanni egenantinoreeti yaate afoo

Odoote yaawe mite akawawera woyi mite gobbara ikkinore woleho iillinshanni gara ikkinotta afootto tinino mannu mashalaqqe ku"u koi ledo iillishirase doogoti afootto.

mini uduune yinannihu mine horonsi'nayiiha addi addi uduune mini uduune yine woshshinanni kuri"uu giddonni sagale intayii sayiine ikka dandiitao waa angayi birciqqo ikka dandiitao ofollinanni barcima ikka dandao kuri"uu mini uduune yinay.

Koattete yineemmo woyte lekkate horonsirate babbaxxitino saadate gogga horonsi'ne duunge biifitenna injino garinna qixxesi'ne lekka gawajattanokki gede horonsi'nannite yaate.

koaatte maati yoottotera ,koaatte yaa saadate gogga horonsi'ne loonsannihanna lekkate wodhi'ne lekka jaddotenni ee utichunni goda'antakki gede gargadhate horonsi'nanni uduunneeti yaate.

kalaqonna qoxeesu daafira dafoomo yoototera kalaqoho yaa uulate iimaanni herannoha baalankka kalaqo hanqqafeyooha ikkanna qooxeesaho yineemowoyiite kaayiini konne kalaqo niteeni amade heeranno ollaati yaate.

Giwirinnaho yineemmo woyiite baattote looso saada cea ikkanna kuriuu kaayiinni manchi beetti roorenkanni hala'lado daga horonsidhe heedhanno loosu daa ikka xawissanno yaate.

Giwirinna yaa mayyaate yitayotera, giwirionnaho yaa babbxxitino loosi'ne ikko saada ce'ne hee'nanni gara giwirinnaho yinanna kunino kayinni manchi beetti heerayo heeshshora lowo kaa'lo lowo wolqa ikkite horo uyitanno.

Baadi xaggaati yinanniti mannu qooxeessisira heerannore horoonsire babbaxxitino xissora xagisirate horoonsirannoreeti baadi xaggaati yinannihu lawishshaho rumushshu dubbu haqqi kuni baalu baadi xagga yaamantanno.

daddalu yaa manchu hidhanni haramanni assanno millimillo ikkitanna mittoricho wolewa nooha abbine woleho iillishatenni ee birra ikko eo gotti assirate assinanni millimillo daddaloho yinanni .

boohaarranni meereersha yinanni woyiite mannu hasaawanni godo'lanni saayiisannoha addi bayiicho ikkanna kowiicho kayiin babbaxino garinni injeessine godo'late boohaarate injo aano garinni lonsoonni base bohaaranni mereersha yinanni

egenshiishshaho yaa mittore haarore dagate egensiisa afiyookkihura kula yanna agare sorramaaricho xawisa egenshiishshaho yinayi

tuqu xaadooshsheeti yinannihu kalqe baala horonsidhannoha ikke woyi kalqe baala horonsirate fajjinoonniha ikke kunino mannu heedhaasi mashalaqqe base baalate qarriweelo iillishiranno doogo ikke horo aa leellishanno

Daganna maate naati yoottotera, daganna maate yaa mitte gobba giddoonni ikko kalqete heedhanoha xaphoomu manna dagate yine woshhinayiiha ikkiro maatete yaa kaayiinni mittu mini giddoonni heedhanno xaphoomu mini mnni kiirooti yaate.

GIwirinnaho yineemmo woyte baatto loosira saada cea ikkittanna kuriu manchi beetti heeshshora lowo lowo kaa'lo assittanorenna irkisanore ikkitinotta leelishano.

mininna dubu saada la"inohunni mini saadati yineemori mine horronsi'nannire manchi beetti ce"e horonsirannore lawishshaho lalo, lukuwa, me"e, gereewo ikkanna dubbu saada kayiini kone gobbani heexannore dubboho heexanore ikka lellishanno.

hodhishshaho yineemmo woyte hodhishshu yaa dargunni darga uduunnicho sayiinsanninna tareessinanni gara ikke konne kayi hodhiseemmmo woyte horonsi'neemmohu addi addi kaameeli dani noota huwata hasiissawo.

tuqu xaadooshsheeti yinannihu baalunku hedosi sokkasi saysate horoonsirannowa ikke kunino ku'u ku'i ledo noosi xaadooshshe ikke hedote saysate shotu garinni horoonsirate injo ikkannosi yaate

Ama'note yineemmo woyte busha coye giwate, cubbuwi xoqate, kaaliiqi ledo suwashsho doogo mitteni heerate assinanni kaaliiqi ledo kalaqi'nanni mittimma ikka leellishano yaate.

mininna biirote uduunnicho yineemmohu mini uduunni mine horoonsi'nayha qishshirate gafirate itate agate horoonsi'nayha ikke biiroyhu kayinni biirote horora borreesste addi horora horoonsi'ayho yaate

daddaloho yineemmo woyte haamatu daddalu dani hee'rannoha ikkanna unino manchi beetti heeshshosira afi'ranno eosi lossi'ratenna minesi gobbasi ee heeshhsosi biifisate assanno milimillo ikkasi leellishshanno.

biifisa yaa manchu mine ikko hee'ranno akkawaawe ee uddirawo uduunne ee biifise ,xu'mise woleho illete injaanno garinni qixxeessate yaate.

Koatete yinayi woyite koatete ya sadate goga horonsine manchi betti lekasira horosiranota garinni qixesinanita ikite tini kayinni leka danitenni gudhawoki gede kalitano

Hodishshanna yineemmo woyte ,hodhishsha yaa uduunichono ikko wolere basetenni base taressa ikkittanna woyi sayisa ikkittanna kone kayinni basete base sayinsannihu addi addi kaameelubba horonsirateniti yaate.

superimaarkeetete mirte yineemmo wote hala'lado mirte afantanno ikke kunino mirte baukkinni sheeltukkinni ubbukkinni ee noose coichinna woy keeraanchimma agartino garinni dikkote shiqinshaniwaati.

daddaloho yineemmo wote mannu hidhanni hiramanni heeranno ikkito amaddinota ikkitanna tinino mittu manchi daddalanno wote umisi eo gotti assiratenna minisi eo hakkiino sae gobba woyyeessate loonsanni looso ikka leellishshanno.

Adawu agaraano yineemmo woyiite gobbate ga'labbo keere agarte, gobba ikko gobbate giddoonni heerawo qansooti keere heerawo heerawo akkawaawesira keerunni heerawo gede agartanno mannootaati yaate.

mininna biirote uduunnicho yinannihu mine horonsi'nanniha qishi'nanniha ee gafi'nnniha woy gonxanniha mini uduunne yinanniha ikkiro biirote kayiinni babbaxitino biirote hajjora horonsi'nanniha biirote uduunnicho yinanni.

Mininna biirote uduune lainohunni mini uduuneti yineemmohu mine horonsi'neemmoha itate agate ofollate goxate horonsi'neemmoha xaphoma mini uduune yineemmoha ikkiro biirote uduuni kayinni biirote hajora hosano yaate.

Muronna laalo maati yitaatera, muronna laalo baattote giddonni loonseennano ikko umise yannanni fuannoha babbaxino horo manchoho ikko saadate sagalimmate horonsi'annire baala muronna laalote yine woshshinanni.

Superimaarkeetete mirteeti yinemmo woyiite haamatu dani mirt afantannowa ikke kunino mannu hasatto wo'mantanni wonshaa garinni haamata mirte mitteenni worre baukkinni keeshshinshayi raga ikka leellishshanno.

agattote yaa lamu garinni beenke la'nayiiha ikka dandaanno shota agattonna dinbissawo agatto yine beeha dandiinayi dinbissaati giddose dinbisaare amaddeyoote shota agatto giddose hakkuri diamaddeyoote yaate

Daddalloho yinnannihu manchi beetti hidhaninna hiramanni assano milimilo ikkittanna kunino mito uduunicho mite basenni wolewa haare massatenni hidhinenna hiramanni ku"u koira iillishirano gara ikka leellishano.

dadaloho yineemmo woyte mitto uduunnicho mitte basenni massine wole basera hi'ra ikkitanna kurino kayi eosi heeshshsosi woyyeessirara assanno millimmo ikkassi leellishshanno

Daganna maate yoototera, dagate yinnayi woyite mite goba gido heedhawota xaphoma manu kiiro woyi kaaliqete heedhata xaphooma manu kiiro dagate yiniro, maate yaa kayini mitu mini gido heedhano manu kiiro manu ikka leelishano.

loosoho yonemo woyite duchu danihu heranna ee kunino manaho yinayi bali heshosi woyesatte minesi gashirate ite galate eo afirate asano milimo bala loosoho yinanni

Muronna laalote yineemmori, baattote giddonni fule mannahono ikko saadate babbaxitino horo aannore ikkanna sagalimmate horonsi'nannire ikke l, murote yineemmoyi kaayiinni darose intaayiite laalo kaayiinni gumasenna hattono ise maala horonsi'nayiite yaate.

Minenna gallanni mine yinnanni woyte mineho yaa xaphomunni duucha horo afirinoha ikke manchi beetti galate e"e umosi gawajarinni agadhate e"e horonsiranoha ikka leellishano yaate.

Ijaraho yano qalle xawisate ijaraho ya e halalado mine ee halaladu garinni halalado owante ano garini injesine woyesine qixesinani mineti yate

Murona laalote yinemori yaa murona laalo batote gidoni fultanota ikite tinino adi adi horo manchi betirano saadate sagalimate horo uyitanote yaate

Safote latishsha yinanni woyte e"ee waa caabbicho, doogo kuriu labbinore ikke kayinni mootimma dagate loosse uyittanoha leellishano.

Muziiqaho yaa mayyate yittatera muziiqaho yaa mannu faarsirawa woyi Maga'nanowa godo'lawa huuronsa ledo karsiise horonsirano uduunichoti yaate.

Mini uduunneeti yinannihu mine qishirate gafirate itate agate horoonsi'nanniha ikke lawishshaho buna gafi'nanniha jawanna yinayi buna angannita siinete yinayi kuriuu ikke horo aannoreeti.

seensilleho yaa maati yitaatera seensilleho yaa mannu addi addire isoneeto biifisatera xummesi agadhate wodhannore horonsirannore seensilleho yine woshshinanni

biifisate yinanni woyiite biifisa yaa mitturichiha akatasi woyyaawewoo garinni illete baxisanno garinni injeessinanni gara qooxeessasi ikko minesi umisi heeshshono mannu biifisiranno garaati yaate.

umu dananchooti yineemmohu umonke guggushshate kalaqamunni ciire qoonchonke guggushshe arrishotenni agarannonkeho yaate.

maxxafate yinemo woyitte ee haamatta maxxafatte qixawonna raagi heranoha ikanna kuuri noo manchi betti ee xinixalatenni buqessi boowirisiratenni gowimatte gidonni fulle egenamo ikatte kalitanoretti yatte

biifisate yineemmo woyiite biifisa yaa mitturichiha akatasi lowo geeshsha ille goshooshanno garinni injeessa ikkitanna konnirano biifisate addi addire horoonsira dandiinanni.

muronna laalo yinanni woyte kuri'uu baatote giddonni fulannore ikke murote yineemmo woyte darchaame itate mannaho ikko saadate horoonsi'nayire ikke laalo kayni gumma laaltannore ikke mannuno saadano sagalimmate horoonsirannore ikkinanno

daddaloho yinanni woyiite daddaloho yaa mannu ku'u ku'uyii ledo assiranno dikkote dikkama ikkitanna tinino yaa mittu manchi isiwa noosire hire noosikkire hidhanno garaati yaate.

Boharanni merersha xawisate geshira boharanni merersha ya ee manu hasawanni godolanni itanni aganni ee sayisano base injabinota ika lelishano

Loosoho ya mayate yitatera addi addi loosu gari heranoha ike lawishaho mootimate loosi ee woliqate loonse galanni loosi woleri kone lawanori ikanna kunino kayinni manchi betti heshosi soorirate asano milimo ika lelishano yatte

amma'no yaa mayyaate yitawootera amma'note yaa mannu kalaqaanchosi ammane haranno doogo woy doorsha ikkitanna cubbu wayiinni addi addi sarraaqote wayiinni baxxine hee'nannita leelishanno

Hara, daa"atanna darama lainohunni, hara yaa basetenni base, hee'noonni olliinni wole ollaa hara ikkitanna, hara kaayiinni addi addiricho la'nanni, darama kaayiinni illitino jaddonni qaesi ollaasi agure xooqa ikkitanno.

babbaxino dani uduunicho yineemo woyiite uduunichu aanno horo garinni loosamino garinni woy danisi garinni babbaxa dandaano konne ka"ima assattenni udunnicho babbaxinoho yaa dandiineemo

mininna biirote uduunicho yinannihu mini uduuneti yineemohu mine horonsi'nayre lawishshaho buna gafi'nanni jawana buna anganni siine gonxanni daallasa woleno kuri"uu laweyore ikkanna biiroyihu kayiini biirote horo horonsinayho yaate

owaantete yaa mootumma ikko addi addi ogeeyye ogimmansa garinni dagate uuttanno kaa'lo woy qansootu ogeeyyewiinni ikko mootumayiwiinni afi'ranno kaa'lo owaantete yinay

odoote yaa mitte akawaawera mitte gobbara ikinore ko"iira iilinshaninna woleyo qarriweelo sayiinsanni doogon ikkite tinino mannu ku"u ko'ii ledo duduwo ikko haarore sooriranno doogo ikka leelishshanno

Muuziiqaho yineemmo woyite huuro biifisate babbaxxeyoowa amma'note mine ikko godo'linanniwa addi addi godo'le godo'linanniwa karsi'ne huuro biifisirate assi'nanni horoonsi'nanni uduunnichooti yaate.

baattote ofollonna dhagge yinayi woyte baattote ofollo yinayiti luphiima mereerimanna xe'ashsho ikkite woy alichaame mereerima gammoojjnna woy gammoojje yinay garinni gaamantaha ikke tinino kayi addi addi dhagge afi'dhanno yaate

Maxaafate yinaniti adi adi danini adi adi deerini qixesinonita ikite tinino manu xiinxalateni buqeesi bowirsiranota gowimateni egenote widira harano doogo ika leelishano.

afantino gashshaanonna annuwa yinanniri gashaanote yineemori gobba gashshitanni poletika massagganni daginore ikkitanna annuwate yineemori kayiinni babbadhiyo qeecha babbadhiyo garinni fultannore ikka leelishaa.

Murote yineemmo woyte addi addi muro danni afamanoha ikkanna kurino addi addi horo mannahono ikko saadate sagalimateno ikko xaginateho addi addi horo aatenni afantanore murote yineemmo.

Odoote yaa haaroricho woyi mitte akkawaawera ikkeyore wolewa iillinshanninna kullanni gara ikke tinino mannu ka'u ka'uyi ledo basete xeertinyi gadachinsakkinni hedo ku'u ku'uyi ledo soorriranno doogo ikka leellishshanno

Agattote yineemmo woyte lamu danni agattohu danni heeranna kurino kaajjado agatto woyi dinbisanotenna woyi shotta agatto woyi dinbisakki agatto yinne lamewa beenkannitta ikkite ,dibisano agattoti yineemmoti giddose arkole amadinote yaate.

Muronna laalo maati yitaatera, muronna laalo baattote giddonni fultannore woy bushshu giddonni fulannoha xaphooma mannahono ikko saadate aannoha murotenna laalote yine woshshinayi yaate.

Faashinete yaa yanna yanna agare woga woga agare haaru garinni daannoricho ikke kunino mannu ille hidhe mannu wodana adhe dikko hala'ladunni afiirinoricho faashinete yinanni.

hodhishshaho yaa udunnicho basetenni base eessa ikkitanna konne kayi hodhinseemmohu hodhishshaho ikkannore horoonsi'nanni lawishshaho kaamela horonsiratenni uduunnicho dargunni daraga iillishsha dandiinanni

Daddaloho yineemmo woyte e"ee hidhanna hirama hanqafinoha woyi amadinoha ikke kunino manchi beetti heedhanosi eosi losirate minesi heeshsho woyyeessate gobbasi lossate assano milimilo ikka leelishshano daddalu.

Daganna maatete yinayi woyte dagate yaa xaphooma mannu kiiro mitte gobbara heedhaata ikkito kaqete heedhannota dagate yine woshshinayha ikkanna maate kayinni mittu mini giddoonni heedhaanno xaphooma mannu kiiro hanqaffannol yaate

Faashinete yinanni woyiite yanna yannatenni woga wogatenni soorramanni mannu hasatto kaima assine qixxeessinannire addi addiricho faashinete yine woshshinayi.

boohaarranni mereersha yinanni wote ee mannu godo'lanni yannasi ku'u ku'ii ledo boohaaranni sayiisanno base ikkite tinino kayiinni babbaitino injo garinni loonse qixxeessinoonni base ikka leellishshanno.

maxaaffate yineemmo woyte duuchu gari maxaaffa heedhannoha ikkanna addi addi deerrinni qixxeessinoyiiti tinino, mannu horonsi're egenno dikkirate buqqeesino lossirate doogonna faashsho ikite kaa'litannote yaate.

Agattote yinayiwoyite lamu dani agatto heedhannoha ikkanna kurino dimbissannori alkoole amaddinorinna ku'uri kayinni mannu horonsiranno shota agatto ikka leellishshanno.

Sumudaho yaa mayate yittanotera mite daga malaate ikke giddose hamatta sokko saysanoha ikke daganiha budese amanyotese wodhose leellishanoha ikke loossamano yaate.

Hayyona budeho yinayi woyite hayyo mitte daga mimitise ledo asite hasabano woyite xaqamitano egenote qaale ikanna budu kayini mitte gobbaha mitte gosaha umise amaynote ikano.

Poletikaho yinayi wooyiite poletiku yaa mitte gobbara galatanno amanyoote seera, wodhose hedos xaphi asse amadannoha ikkanna konne kaayiinni gobbate seera poletikaho yinayi

Ama'no manchi beetti woyi kalaqamu mannuhu baalunku kaaliiqi ledo noosi xaadoshe huuccirano gara heerano gara xaphi assite amadinotta ikkittanna tini mannu kaaliiqi ledo heera dandaanotta xawisano.

Hoxxishshaho yinannihu dargun darga uduunicho ikko wolere sayiisanna iilisha ikitanna konnira kayiini hoxxinsannihu uduune dargunni darga sayiinsannihu addi addi hoxxishshaho horo ikkawoore horonsiratennib lawishshaho kaameelaoo laweyore horonsi'ne uduunicho darguyi darga iillisha dandiinayi

Borrote uduunne yineemmori borrote horora horonsi'nannire lawishshaho woraqata biire addi addi borrote daafira horonsi'neemmo kompiiterubba kuriuu baala borrote uduunne yine woshhinanni.

Sumudaho yineemmo woyiite malaate ikke mitte dagaha amanyootese budese giddose loosantinota addi addi dhagge leellishanno garinni loonsanni mlaateeti yaate.

loosoho yineemmohu duuchu loosu gari heerannoha ikkanna kunino anfi geeshshi basenna heeranno heeshsho umosi gotti assirate lophate assanno millimmo loosoho yine woshshinanni

Godole yaa mayate yittatera godo'le yaa mite gaamo wole gaamo ledo assittano heewo lawishshaho lekkate kowaase godo'le ikka dandiittano, angate kowaase godo'le ikka dandiittano tene xaphi assine godo'lete yinne ku'lanni yaate.

Boohaarranni mereersha yineemmowoyite addi addi godo'linanni yanna sayisi'nanniwa intanni anganni ku'u ko'ii ledo hasaambanni yanna sayinsanniwa boohaarranni mereersha yinanni.

Loosoho yineemmowoyite haammatu loosu gari heerannoha ikkanna kunino kayinni mannu heeshshosira minisira gobbasira lophote millimmo assa ikkasi leellishshanno yaate.

Odoote yinnanni woyte odoo haaroricho e'e haaro mashalaqqe woleho afinokkihura iillinshanni doogo ikkite tinino ku"u koiwa noo hedo soorirano ikkitto ikkite kaa'littanote.

superimaarkeetete mirte yinanniti haammatu dani mirte ikkitanna kunino hala'ladunni duunne hasiraa mannira baukkinni keeshshiinshe worranniwanna hirraniwa ikkannota xawisanno.

Biifisa yaa mittoricho dannasi akatasi injano garinni ilete biifano garinni wole baxisano garinni injesine loossa biifissate yinnanni.

Supperimarkeettete mirteeti yinanniti haammata mirte hirantannowa ikkanna kuinno hala'ladunni mannu hasatto wonshanno garinni hala'lado mirte worre keenshiinshe hirranniwa ikka dandaanno

Kalaqonna qooxeessa yineemmo woyiite kalaqote yaa addi addi lubbo noore baala hanqafaaha ikke qooxeessu kaayiinni hee'anni ollaa ikkewoota leellishanno yaate.

Hodhishshana ,hodhishanni uduune lainohunni hodhishshaho yineemmohu baseteni base udunicho ikko wolere saysa woyi iillisha ikkittanna konne kayinni basete base saysannihu babbaxxino uduune kaameellao lawinore horonsiratenniti yaate.

Hara, da"attanna darama lanneemmo woyte ,hara yaa baseteni base hee'nonni qoxxeesinni wole qoxxeessa ha'ra ikkittanna ,ha'nonniwa addi addirichi da"aatta ikkittanna ,darama kayinni banxikkinni manchu qoxeessasi minesi agura ikkittano.

Baadi xagga yinnanniri mannu akawawesira horonsiranore addi addi xagga qooxxeesisira afantanotta sayinsete garinni buunxonikkire kayinni babbaxitino xisora xagicho assire horonsiranore baadi xagga yinnanni.

Seensileho yinnanni woyte mannu biifate e"ee horonsiranore addi addi uduunicho ikkanna kuri'u giddo lawishshaho angate cuue maccate wodhinanni worqe woleno konne lawinore goowaho wodhinannire addi addi bilibilubba seensileho yinnanni.

Hara, da"aattanna darama yitawotera hee'nonni ollini woyi akawawenni wole olla higge hara ikkittanna ha'noniwa la'nanire addi addiricho da"aatate yinnanni darama kayinni xaadino jadonni qae agure fulla ikkittano.

Baattote ofollonna dhagge yineemmo woyte baattote addi addi ofollo nooseha ikkittanna gotima mereerimanna xea baattote ofollo woyi alichame gamojenna mereerima gamoje yinne beenkeemmoha ikkanna hattoni addi addi dhagge amada dandiittano.

bunu minenna sagalete mini yaa yaa bunu mini buna anganniwa mannu babbaxxewoo garinni boohaarannowa ikkanna sagalete minino kayiinni hattonni sagalete horoonsi'nanniha ikke addi addiha sagalete dana qixxeessine dikkote shiqinshanniwaati

Koattete yinnanni woyte lekkate wodhinanniha ikke kunino addi addi saadate goga horonsi'ne e"ee mannaho injano garinni qixxeesinonniha ikke lekka danotenni babbaxewo gudatira woyi gufichira xaadanokki gede horo ikkano yaate.

kalaqonna qooxeesa yinanni woyiite kalaqamunni afamannoha addi addi ilaalla, lagga, boonna kalaqote yinumoha ikkihaikkiro qooxeessu kayiini hee'nanni olaa he'nanni nafara ikka xawisanno yaate

MIninna dubbu saada yaa, mini saada mine horonsi'nannire addi addi horo mannaho uyittanore ikkite dubbu saada kayinni dubboho heeranoha addi addi gaxigalla dubbu saada yine woshshinanni yaate.

Hayyonna bude yinayi woyite hayyote yaa jajjabbu coyee coyidhaa wote addi addi murgo karsitanni coye coommishate horoonsidhanno egenno ikkitanna budu kayinni mitte dagaha amanyootesenna balchoomase leellisha

safote latishaati yineemmo woyte mootimmayiwi afidhanno addi addi ee llatishshu owaante ikkitanna kuriuno, doogo, caabbicho, xalala waa ikka leellishshanno .

Muronna laalo yinnanni woyte e"e baattote giddonni fullanore ikke koye murote yineemmo woyte darchonsa horonsi'ne sagalima horonsi'nayire ikke laalote yineemmori kayinni gummansa horonsi'ne sagalimate horonsi'nayire ikka leellishano.

Superimaarkeetete mirteeti yineemmo woyiite haammata mirte hala'ladunni worre duunne keeshshiinshe hasiisawo garinni mannaho iillinshanniwa ikkanna mannu kaayiinni hasattosi garinni mare hidhaawa ikkasi leellishanno.

Maxaafate yinneemmo woyte haamatu gari maxaafa afantanoha ikkanna kurino manchi beetti egenno afirate gowimate fulate buqesi bowirisirate, xiinxallote haarano gara ikkite kaa'littano.

Owaantete yinayiwoyite mootimma dagate uyitanno adda addi kaa'lo soqqansho daga dagate garinni mootimmayiwiinni qarru nookkiha afidhanno soqqanshooti yaate.

Koattete yaa mayyaate yitaatera koattete yineemmo woyiite lekkate wodhinanniha ikke konne kaayiinni loonsannihu saadate goga horonsi'ne biifawoonna injaa garinni loonse lekkate horonsi'nayi koatteeti.

Superimaarketete mirte yineemmoti hamatu danni mirte ikkittanna tini kayinni hamatu danni mirte e"ee mannu baallunku hasiri garinni bainokkitta seeda yanna keeshshishate injittanokki base hoo'le injesine wodhate qixeessinonni baseti yaate.

hayyonna bude yaa mayyaate yitaatera hayyote yaa ee coyii'nanni coyira coye murgo tirate horonsi'nanni egenno ikkitanna budeho yaa kayiinni mitte dagaha umiseha budese balchoomase galtinose amadanno yaate.

bababxino dani uduunnicho yineemmo wote uduunnichu aanno horo garinni loosamino loosisi garinni babbaxa dandaannotanna kunino addi addi horo manchi beettira aannota leellishanno yaate.

Rosoho yineemmo woyte duuchu garinni roso adhinanni dooga heedhanoha ikkanna mitu kayinni rosaano hadhe rosu mine babbaxitino egennote bu'a dikkidhano base rosoho yineemmo.

Biifisate yinanni woyte biifisa yaa mitturichiha akatasi injaanno garinni ille goshooshanno garinni qixxeessa ikkitanna hee'nayi akkawaawe ikka dandiitanno gallayi mine ikkara dandaanno meessi iima assinanni biinfille ikkara dandaanno.

Odoote yaa mittoricho haarore mittowa ikkinoha wolewa iillinshanni woyite woy mittu afinoha woleho kulanno gara odoote yinanni tinino ku'u ko'iiwa hedo soorriratenna haaro mashalaqqe afate kaa'litanno

Elekitroonikisete yineemmowoyite addi addi elekitiroonikisete dani heerannoha ikke kunino manchi beetti techo yannate uduunnicho ikke kaa'lanno yaate.

Seensilleho yineemmowoyite manchi beetti seesaho horoonsirannoha addi addiricho ikke kurino lawishshaho goowaho wodhinannire maccate wodhinayire angate wodhimanniha angichoho wodhinayiha ikkara dadaanno kuriuu seensilleho yineemmo.

Safote latishshaati yaa mootimma dagate woy qansootaho uuyiitanno addi addi owaante ikkite kuriuuno doogo, caabbicho, xalala anganni waa amaddanno.

Biifissa yaa hee'nanni olla ikka dandaano mine gallanniha ikka dandaano wole wole uddi'nanni uduune ikka danda konne baallankanni baxxino garinni ile goshoshano garinni biifinsanni ikkitto biifissa yinanni.

Egensiishshaho yinanni woyte haarore albikkunni anfoyikkire ku'ira egensiisa ikkitanna, hakkuno babbaxxitino doogganni mannu haarore kalaqamanno woyte mashalaqqe afate kaa'litanno doogo ikkanno yaate.

Sagale yaa mayate yittatera sagalete yaa mannaho ikko saadate addi addi horo uyittanotta manninate gobbanotta e"ee heerate kaa'littanotta ikka leellishano yaate.

Tuqu xaadoshe yaa, e'e kalqe baallanti horonsidhanoha ikke kuninno mite akawawera ikkinore haarore wolewa iillishate wole akawawerano ikkinohano hattonni qarrimale afate kaa'lanoho yaate.

Kalaqonna qooxxeessa yinnanni woyte kalaqote yineemmori addi addirichi manchi beetti kalaqama saadayire uullate mili yaanore baalla kalaqote yineemmoha ikkanna kuni kayinni qooxxeessaho yineemmohu hee'nanni olla ikkanotta leellishano

Amma'note ya mannu kalaqami maganu ledo suwashsho doogo garinni busha loosa hamaamukko loosate xooqatenni isi ledo suwe hee'rate haranno doogo ikkase leellishshanno

Sagalete yaa manchu ikko saada horonsidhannota ikkite tinino mannimmate lophora mannimmate kaajjillira saadate ikko mannaho lowo horo afidhinota ikka leellishanno yaate

minenna gallanni mine lainohunni xawisate minenna gallannni mineeti yinannihu oo xaphoommu horonsi'nanni minna ikkite gallanni mini kayiinni galate callla owaante aannoha ikke ee afamanno yaate.

Godo'lete yineemmo woyiite haammatu godo'lete gari heerannoha ikkanna tinino mitte gaamo wole gaamo ledo assitannota addi addi heewo godo'lete yinanni. Lawishshaho angate kaase godo'le, lekkate kaase godo'le afantanno yaate.

Hodhishshaho yinnannihu dargunni darga mittoricho taresanna saysa ikkittanna konneno hodhissani woyte horonsirateni kaameela lawinore horonsiratenni basete base iillishi'nanni.

daddalo yinanni wote daddalu hidhanna hirama amadano ikkanna kunino mittu manchi ikkko daddalaano heeshshonsa woyyeessate eonsa gotti assirate assitannota xaphooma milli millo daddaloho yinanni.

Booharranni mereershi yaa mannu godo'lanni yannasi ee buqesi haaronsiranni aganni ittanni saysano base ikkittanna tinino injiino garini loonsonni base ikka leellishano.

Muziiqaho yinnanni woyte muziiqu yaa babbaxxitino horora horonsi'nanniha ikke kunino huuro biifisate e"ee Maga'nowa ikko addi addi godo'lewa horonsi'nanniha ikke kaa'lano yaate.

Superimaarketete yinnannihu addi addi mirte duuchu garinni mannu hasirano garinni worre injesine baukkinni seeda yanna keeshinshe hasiranohura hasirano yannanni hiranniha yaati.

Umu dananchooti yineemmowoyite uminke qoonchi iima ciire yanna yannatenni ciirayi umonke guggushshe uminke arrishshote ikko qiidaho reqecci yaannokki gedenna gadda"ammannokki gede agarannonkeho yaate.

kalaqonna qooxeessaho yinannihu addi addi kalaqo baattote aananni heedhannota ikkitanna konne kayiinni kalaqo xaphi asse amadanno qooxeessa woy ollaa ikka leellishshanno.

Loosoho yaa mayate yitatera addi addi loosu gari heeranoha ikkanna kunino manchi beetti uullate iima heeshshosi woyyeesirate minesi gobbasi lossate assano milimo loosoho yinnanni.

mini uduunni mayyate yitaatera mini uduunni mine horonsi'naniha yitaate itat agate qishirate ee goxate horonsi'nanniha ikke kuriuu giddoonni lawishshaho waa anganni burcuqqo baala amadanno yaate.

Ama'note yaa mayaate yittanotera ama'no yaa Mani baalunku kalqaancinsa ledo assiranota cubbu waani hamaamukuwa xeeritirasi leelishano

Mininna biirote uduuncho yineemmo woyte mini uduuni mine horonsi'nanniho lawishshaho qishirate, agate ofollate horonsi'nanniha mini uduune ikkanna, biirohu kayinni hattoni biirote hajjora horonsi'neemmo yaate.

Mininna biirote uduunicho yineemmo woyte mine horonsi'nanniha mini uduuneti yineemmo kuriuno lawishshaho waa anganni biriciqubba, sagale intanni zayinna woleno kuriu mini uduune yinniro, biirote uduuni kayinni biirote horonsi'nanniho yaate.

Minenna gallanni mine yittano xa'mora mine yinnayi woyte xaphoma saada ikko mannu gallaha ikke kayinni gallanni mine yaa baxxano gallate horora calla mannu biifise woluri bade loosirano mineti yaate.

Kalaqonna qooxeessaho yinanni woyte kalaqo kalaqamunni addi addi garinni afamanno base manna baattote aana hee'ranno kalaqama baala ikka dandaanno, qooxeessu kayiinni hee'nanni olla ikka leellishanno.

Ama'no yaa mayyate yitatera ama'no ise mannu woyi kaaliiqi kalaqo baallu kalaqanchisi ledo assirano mittimma sumbe huuccirano gara ama'note yinanni.

Adawu agaraano yaa gobba ikko qoxeessa jaddotneni gawajjannorinni aagrte mannu keerunni e"e fulanno gede assitannore ikka dandiitanno

Muuziiqaho yineemmo woyte huuro ikkite tinino babbaxxiteyo muuziiqu uduunnicho horonsiratenni huuro biifisatenni maga'ninaywa ikko addi addi godo'linaywa horonsi'nanni akataati yaate

Godo'lete yinnanni woyte duuchu godo'lete danni heeranoha ikkanna kunino mitte gaamo wole gaamo ledo assittanotta addi addi heewo godo'lete yinnanni lawishshaho lekkate kowaase godo'le angate kowaase godo'le woleno kuriu lawinore godo'lete yinne gaamani.

Hara, daa"attanna darama lainohunni harate dargunni darga milisa ikkittanna hakkicho kayinni la'nannire daa"atate yinnanni, darama kayinni qaesi ollasi agure fulla ikkittano.

Babbaxxino dani uduunnicho yineemmohu uduunnichu aanno horo garinni babbaxxanno lawishshaho mine horonsi'nayi uduunnichi minira calla ikke biirote uduunnichinni baxxara dandaanno.

Afantino gashshaanonna annuwate yineemmori gobba gashshitanni ku'u ko'iira sayise uyitanni lowo kaa'lo gobbate assitanni dagginore ikkitanna, lowo lowo dhagge afidhinore ikkase leellishanno.

Biifisate yineemmo woyiite gallayi mine ikka dandaanno, hee'nayi akkawaawe ikkita dandiitawo, meessi nafara ikka dandawo mannu illera injaannonna tashshi yaanno garinni qixxeessate woy qineessate yaate.

Rosoho yaa rosaano egenno bowirsidhannowa heeshshonsa buqqeensa rosunni lossidhannowa ikka leellishanno yaate.

safote latishshi mayyaate yitawootera safote latishshaati yineemmori doogo caabbichu xalalu anganni wayii mootimma dagate woy qansootaho loosse uyiitanno owaante ikka leellishshanno

Mininna biirote uduunicho lainohunni mini uduuneti yinneemmohu mine horonsi'nanniha ikke ofollinanni baricima intanni ee saga'linanni uduune waa anganniha woleno kuri baalla mini uduune mini uduune ikkanna biirohu kayinni biirote horonsi'neemmoho.

Loosoho yineemmohu babbaxxitino dani loosi hee'rannoha ikkanna kunino, machu beetti minesi qooxeessasi gobbasi lossirara assanno suwashsho millimillo loosoho yinanni.

rosoho yaa gidosi lowore amadinoha ikke manch beetti heeshosi woyeesirate gowimate fulate buqqeesi bowirsirate rosanoha duuchanka roso rosohoo yine woshinaye

daganna maatete yineemmo woyiite dagate yineemmo woyiite xaphooma mannu kiiro kalqete heedhawoota ikkito mitte gobbara heedhawoota dagate yineemmoha ikkiro maate kayiinni mittu mini giddoonni heedhanno miilla baala hanqaffanno yaate

Muronna laalo mayyate yitaatera muronna laalo baattote giddonni fultannore addi addi laalo ikkite tinino mannu ikko saada sagalimmate ikko wolurora xahinaatehono horoonsira dandiinannita ikka leellishsjannote yaate.

afantino gashshaanonna annuwaho yinanniri gashshanote yineemmori gashshitanni babbaxitewo yannara lowo qeecha afidhe abbitinore ikkitanna annuwate yineemmorino hattonni ee lowo garinni su'mansa kayiinsannire ikka dandiitanno.

Tuqu xaadoshe yinnanni woyte hamatu manni woyi kalqe ku"u koi ledo hedo soorirate haarore ku"u koiwinni macciishshate horonsiranoha ikke kunino mayi ikkiro yanna yannate ikkanore afate kaa'littano yaate.

Mashinubbate yineemmo woyte mashinubba hamata looso loossanotta Manchi beetti wolqa riqibbe looso shotunna injino garinni qinesire loossate kaa'littanote yaate.

Bunu minenna sagalete mine yinannihu bunano ikko sagaleno hasi'ni garinni affi'nanni horonsi'nanniwa ikka leelishshanna bunu araadi noohu bunasi sagale hasiisuhu sagale horonsiranoha ikka leellishano yaate.

Daddalobo yineemmohu Manchi beetti hidhanni hiramanni assano loosu milimilo ikkittanna kunino mittoricho wolu darginni wole darga massatenni woyi hee'nonniwanni ku"u koi ledo sooriratenni assano loosu milimiloti.

Bunu minenna sagalete mine yinannihu bunanna sagale qixxeessine mannu buna hasirahu buna, sagale hasi'rahu sagalesi hasattonsa garinni horonsi'rannowa injeessi'ne qixxessinoonni baseeti.